Maatii jechuun walitti qabamiinsa yookaan haadhaaf abbaa ta'ee, ijoollee ta'uu danda'a, namoonni muraasni walitti qabamanii waliin jiraataniin maatii jennaan. Hawaasa kan jennuun maatiin hedduun, namoonni hedduun walitti yoo baay'atanii argaman hawaasa jedhamu. Faayidaan maatii maali?

Biqiltoota jechuun wantoota uumamaan argaman yookiin namoonni adda addaa sanyii biqilaa dhaabanii yookiin facaasanii, biqilaan sun guddatun biqiltoota jechuu ni dandeenya. Faayidaan biqiltootaa maali?

Daldalaafi gabbaa; daldala jechuun, karaa namooni garagaraa Wal ga'ani meeshaalee garagaraa Wal irraa bitaani akkasumas, walitti gurguraan daldala jechuu ni dandeenyaa. Gabbaa Kan jennuun immoo iddoo daldalaawwan garagaraa itti wal ga'ani meeshaalee garagaraa walitti gurguraani akkasumas, Wal irraa bitaanii gabbaa Jenna. Faayidaan gabbaa maali?

Bineensota manaa jechuun kanneen namatti madaqanii fi nama waliin jiraatan, akkasumas dhalli namaa itti fayyadamu jechuudha. Bineensota alaa jechuun immoo kanneen nama irraa fagaataanii fi namatti hin madaqnedha. Faayidaan bineensa manaa maali?

Oomishaalee suuparmarkeettii: Oomishaalee suuparmarkeettii jechuun dibatawwan garagaraa akkasumas iddoo warshaalee garagaraa irraa dhufanii suuparmarkeettii keessatti gaafa gurguraman akkasumas wantoonni suparmarkeettii keessatti argaman oomishaalee suuparmarkeettii jedhamu. Oomishaaleen suuparmarkeettii faayidaansaanii maali?

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo biroo socho'uu yoo ta'uu; turizimii jechuun wanta haarawwaa wanta ijatti nama hawwataa ta'ee tokko daawwannaadhaaf iddoodhaa gara iddoo biraatti yoo ta'u; immigireeshinii jechuun immoo baqannaa uummanni biyya tokkoo gara biyya biraatti taasisuudha. Garaagarummaan geejjibaa, turizimii fi immigireeshinii maal?

Maashinoota jechuun meeshaalee gurguddoo akkasumas waarshaalee oomishaa keessatti fi dhalli namaa waanta garaa garaa ittiin oomishuuf itti fayyadamuun maashinoota jechuu ni dandeenya. Faayidaan maashinootaa maali?

Mana jechuun kan bifa bareedaadhaan, halluudhaan akkasumaan ijaarsa gara garaatiin kan ijaarame jechuu yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun kan dhalli namaa yeroo dheeraadhaaf keessa jiraatu jechuudha. Faayidaan mana jireenyaa maali?

Faashinii jechuun waanta haarawaa, waanta yeroo yeroodhaan jijiiramaa akkasumas bifa hawwataa ta'een jijjiiramaa kan nama bira gahu jechuudha. Fakkeenyaaf kophee yoo fudhanne faashiniin isaa geeddaramee, jijjiiramee gaafa dhufu inni kun faashinii jedhama. Faayidaan faashinii maali?

Oomishaalee suuparmaarketii jechuun kanneen suuparmaarketii keessatti gurguramanii fi kanneen dhalli namaa itti fayyadamuudha. Fakkeenyaaf waarshaadhaa gara suuparmaarketii yoo adeeme oomishni tokko achi keessatti meeshaalee suuparmaarketii jedhamuu ni danda'u. Faayidaan oomisha suuparmaarketii maali?

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhugaman, wantoota dhangala'oo, wantoota dhalli namaa dhugee fi akkasumas wantoota lallaafoo dhangala'oo ta'uu nii danda'u. Fakkeenyaf daadhii, bishaan yoo fudhanne isaan kunniin dhugaatiidha. Dhugaatiiwwan kun faayidaansaanii maali?

Seera kabachiisaa jechuun nama yookaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hohjetuun seera kabachiisaa jechuu ni dandeenya. Seera kabachiisaan yeroo baay'ee mootummaadhaan kan qacaramuu fi akkasumas uummataan kan bakka bu'ee, uummata tajaajilee olaantummaa seeraa mirkaneessuun seera kabachiisaa jechuu ni dandeenya. Faayidaan seera kabachiisaa maali?

Hawaasaa fi Maatii Maatii jechuun walitti qabamiinsa namoota muraasaa, haadhaa fi abbaa ijoollee ta'uu danda'u. Hawaasa jechuun maatiiwwan baay'atanii yookaan namoota hedduun yoo bakka tokkotti argaman hawaasa ta'uu danda'u. Faayidaan maatii maali?

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee babbareedoo, kanneen ija namaatti baay'ee hawwatoo ta'anii fi kanneen dhalli namaa yeroo isaan ilaalan ittiin bohaaranii fi ittiin bashannananiin meeshaalee miidhaginaa jechuu ni dandeenya. Faayidaan meeshaalee miidhaginaa maali?

Oomishaalee Suupermaarkeetii Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun kanneen dhalli namaa wantoota dibata garaagaraa irraa bitanii fi akkasumas oomishaaleen garaagaraa keessatti argamuun oomishaalee suupermaarkeetii jechuu ni dandeenya. Fayidaan oomishaalee suupermaarkeetii maali?

Seera kabachiisaa jechuun namoota yookiin hoggantoota gara garaa kanneen olaantummaa seeraa mirkaneessaniin seera kabachiisaa jechuu ni dandeenya. Yeroo baay'ee seera kabachiisaan kan uummataan bakka bu'u yookiin kan mootummaan qacaruun seera kabachiisaa jechuu ni dandeenya. Faayidaan seera kabachiisaa maali?

Meeshaalee manaa. Meeshaalee manaa jechuun kanneen namoonni mana keessatti itti fayyadamanii fi wantoota gara garaa ittiin hojjechuuf yokaan irraa hojjechuuf ittiin dhimma ba'an mana keessatti meeshaalee manaa jechuu nii dandeenya. Faayidaan meeshaalee manaa maali?

Manneen dhugaatii fi mqnneen nyaataa. Manneen dhugaatii jechuun iddoo dhangala'oowwan garaa garaa itti gurguraman too ta'uu; kanneen akka bishaanii ta'uu danda'a, lallaafaawwan garaa garaa ta'uu danda'aa akkasumas daadhii ta'uu danda'a. Isaan kanneen manneen dhugaatii jechuu dandeenya. Manneen nyaataa kan jennuun immoo iddoo wantootni nyaataman kanneen akka buddeenaa ta'ee fi wantoonni garaa garaa itti gurguramaniin manneen nyaataa jenna. Faayidaan manneen dhugaatii dhala namaatiif maal?

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa jechuun beekumsa yookiin wantoota namni karaalee garaa garaa bocu yookiin maddisiisuun ogummaa yookiin beekumsa jechuu ni dandeenya. Aadaa jechuun karaalee duudhaa hawwaasni tokkoo ittiin darbaa dhufee fi kan hawwaasni dhaloota irraa gara dhalootaatti dabarsuu dha. Aadaan faayidaan isaa maa?

Kophee jechuun wantoota dhalli namaa miila isaatti godhatee deemudha. Kopheen faayidaa hedduu qaba namni luka duwwaa hin deemu yoo kopheen jiraate.

Kuduraaleefi muduraalee jechuun; wantoota firii qaban akkasumas, wantoota facaa'ani ykn uumamaan argamankuduraaleefi muduraalee jechuu ni dandeenyaa. kuduraaleefi muduraalee keessa fakkeenya, raafuu fudhaachu ni dandeenyaa. Faayidaan kuduraaleefi muduraalee maali?

Faaya jechuun wantoota miidhagaa, wantoota babbareedoo fi kanneen iddoo garagaraatti argaman suurawwan garaagaraa ta'uu danda'aa, meeshaalee aadaa fi meeshaalee ammayyaa garagaraa ta'uu danda'aa. Isaan kunneen faaya jedhamu. Faayidaan faayaa maali?

Meeshaalee manaa jechuun kanneen dhalli namaa mana keessatti ittiin dhimma ba'anii fi akkasumas wantoota gara garaa ittiin hojjechuuf itti fayyadamaniin meeshaalee mana jechuu nii dandeenya. Faayidaan meeshaalee manaa maali?

Daldalaafi gabaa. Daldala jechuun iddoo namoonni garagaraa bu'aa argachuuf wantota gara garaa bitanii akkasumas itti gurguran namoota gara garaa irraa jechuu gaaf ta'u gabaa jechuun immoo iddoo daldalaa daldaltoonni garaa garaa itti wal ga'anii meeshaalee gara garaa walirraa bitatanidha. Faayidaan gabaa maali?

Qoricha aadaa jechuun kan ogeessa fayyaatiin hin mirkanoofne; akkasumaan namoonni beekanii fi qorichoota baala gara garaa walitti cuunfanii dhibeewwan gara garaatiif oolchaniin qoricha aadaa jechuu ni dandeenya. Faayidaan qoricha aadaa maali?

Geejjibaafi konkolaataa; geejjiba jechuun, iddoo tokkoo garaa iddoo tokkoo deemu(soocho'uu) yoo ta'u, konkolaataa Kan jennun, kanneen fe'umsa garagaraafi akkasuma, namoonni iddoo tokkoo garaa iddoo tokkoo deemuuf itti faayyadamaanidha. Faayidaan konkolaataa maali?

Kopheewwan jechuun kan dhalli namaa miila isaatti godhatu akkasumas dhala namaa akka miila qullaa hin deemne kan isa gargaaru kopheewwan jenna. Kopheen gosa garagaraa irraa hojjetama fakkeenyaaf gogaa loonii irraa hojjetamuu danda'a.

Beeksisa jechuun waan haarawaa beeksisuu yookiin waanta kana dura baratamaa hin taane hawaasa tokko keessatti akka fudhatama argatuuf waanta beeksifamuudha. Fakkeenyaaf miidiyaalee garaagaraa irratti yeroo baayyee beeksisni ni hojjetama. Fayidaan isaa maali?

Geejjiba, Turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun iddoo tokko gara iddoo biraa socho'uu yoo ta'uu, Turizimii jechuun dawwaana yookaan bashannaanaaf namoonni iddoo tokko gara iddoo tokko dawwanaaf yoo deemaan turizimii jechuu ni dandeenya. Immigireeshinii baqana uumatni biyyaa tokko gara biyya tokko socho'ani. Faayiidaam turizimii maali?

Hawaasafi maatii; maatii jechuun walitti qabaminsaa namoota muraasa haadha, abbaa, ijoollee ta'u danda'a; isaan kun yoo iddoo tokko jiraatan maatii jedhamu. hawaasa jechuun maatiiwwaan garagaraa gaafa walitti baay'atannifi walitti qabamaan hawaasa jedhamuu ni dandaa'u. Faayidaan maatii maali?

Beeksisa jechuun wantoota namoonni oomishni isaanii akka irraa gurguramuuf beeksisan; akkasumas namoota itti wanta haarawwa tokko kan beeksisan beeksisa jechuu ni dandeenya. Beeksisni yeroo baay'ee karaa foddaa dhag-ilaaliin kan agarsiifamudha. Faayidaan beeksisaa maali?

Bineensoota manafi alaa; bineensa manaa jechuun bineensoota namatti madaqaani jiraatannifi akkasumas, dhalli nama wantoota garagaraattif itti faayyadamuu jechuu yoo ta'u, bineensa Alaa jechuun, Kan nama irraa fagaatanifi Kan namatti hin madaqnee jechuudha. Faayidaan bineensa manaa maali?

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuun dandeettii, beekumsa dhala namaatiif kenname ta'ee dandeettii waa kalaquu yookiin waa oomishuu yoo ta'u, aadaa jechuun haala yookiin adeemsa hawaasni tokko duudhaa fi safuu eeggatee hordofu aadaa jedhama. Maaltu ogummaa ogummaa isa taasise?

Ji'oogiraafii fi seenaa Ji'oogiraafii jechuun haala teessuma lafaa kanneen gaara ta'uu danda'u, tulluu ta'uu danda'u, akkasumas lafa dakee ta'uu danda'u haala teessumni lafaa ji'oogiraafii jedhama. Seenaa jechuun waanta darbe tokko waan dhaloonni irraa baratu, waanta yeroon isaa irra darbe, waanta yaadatamu seenaa jennaan. Fayidaan seenaa maali?

Geejjibaa fi Konkolaataa. Geejjiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo biraa deemuu yoo ta'u namoonni yeroo baayyee iddoo tokkoo gara iddoo biraa yeroo deeman geejjiba jennan. Konkolaataa jechuun kanneen wantoota garaa garaa fe'uuf fayyaduu fi wantoota yeroo namni bakka tokkoo gara bakka biraatti deemuuf gargaaramanii dha. Faayidaan konkolaataa maal?

Arkiteekcharii jechuun boca garaa garaati irraan kan bocamee fi kan seenaa qabu yoo ta'u, ijaarsa jechuun immoo wantoota ijaaraman kanneen adeemsa ijaarsaa keessa jiran: manneen, gamoowwan ta'uu danda'u. Faayidaaleen ijaarsaa maali?

Kopheewwan jechuun wantoota miila namaa irratti godhatamuu fi akkasumas kophee miidhagaa akkasumas wanta namni miila ofii irratti godhatuun kophee jechuu ni dandeenya. Kopheewwan kun maalirraa hojjatamu?

Hawaasaa fi maatii. Maatii jechuun walitti qabamiinsa namoota muraasaa yookan iddoo tokko jiraatanii haadha, abbaa yookan ijoollee ta'uu danda'u isaan kunniin maatii jedhamu. Hawaasa jechuun maatiin hedduun walitti qabamee iddoo tokkotti kan jiraataniin hawaasa jenna. Faaayidaan maatii maali?

Meeshaaleen manaa fi waajjiraalee faayidaa hedduu qabu. Manaa fi waajjira keessatti kanneen hojjettoonnii fi warri mana keessa hojjetan itti tajaajilaman jechuu yoo ta'u, akka fakkeenyaatti teessoo fudhachuu ni dandeenya. Faayidaan teessoo maali?

Alaabaa jechuun ibsituu yookiin bakka buutuu biyya tokkoo yookiin wanta tokko kan ibsu yoo ta'u, asxaa kan jennuun yeroo baay'ee jidduu alaabaa kan jiruu fi waa'ee biyya tokkoo yookiin eenyummaa bakka bu'iinsa wanta tokkooti. Faayidaan alaabaa maali?

Bu'uuraalee misoomaa: bu'uuraalee misoomaa jechuun; wantoota hawaasa tokkoof baay'ee murteessofi barbaachisoo ta'an, fakkeenyaaf daandiin bu'uuraalee misoomaa keessa Isa tokko. Mootummaa naannoonis ta'e mootummaa biyyaaleessattin Kan hojeetamuf uummaaticha. Faayidaan bu'uuraalee misoomaa maali?

Meeshaalee barreeffamaa jechuun kanneen dhalli namaa wantoota garaagaraa irratti barreessuuf yokaan ittiin barreessuf fayyadamu meeshaalee barreeffamaa jedhama. Meeshaalee barreeffamaa keessaa daftarri isa tokkodha. Faayidaan meeshaalee barreeffamaa maali?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota dhala namaatiif barbaachisoo ta'anii fi akkasuma wantoota hawaasa keessatti wanta ijoo ta'ee kan mootummaadhaan ta'ee akkasumas hirmaannaa uummataatiin hojjatamuun bu'uuraalee misoomaa jechuunii dandeenya. Fayidaan bu'uuraalee misoomaa maalidha?

Uumamaa fi Naannoo: Uumama jechuun kanneen uumamaan waaqayyo uume jechuudha. Naannoo jechuun bakka uumamtoonni gara garaa fi wantoonni gara garaa keessatti argamaniin naannoo jechuu ni dandeenya. Uumamnii fi naannoon faayidaan isaanii maali?

Oduu jechuun wanta haarawaa, wanta gurra namaatiif yeroo jalqaba seenaa jiruu fi kanneen wanta haarawaa ta'aniin oduu jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf oduun yeroo baay'ee karaa miidiiyaalee hawaasaatiin kan himamu dha. Faayidaan Oduu maali?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila bu'uuraa yookaan gurgurtaa fi meeshaalee garaa garaa iddoo namni irraa bitatuun tajaajila gurgurtaa jechuu ni dandeenya. Faayidaan bu'uuraalee fi gurgurtaa qinxaaboo maali?

Ispoortii jechuun wanta dhalli namaa guyyaa guyyaadhaan taasisaa oolu. Fakkeenyaaf fiigicha ta'uu danda'a, kubbaa miilaa taphachuu ta'uu danda'a. Inni kun Ispoortii ta'uu ni danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa fiigu kun ispoortii jedhama. Faayidaan Ispoortii dhala namaaf maali?

Oomishaalee suupermaarkeetii , Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun Meeshaalee mimmiidhagoo kanneen akka dibata garaagaraa dhalli namaa achi keessaa itti fayyadamuudha. Fakkeenyaaf waarshaa keessaa gara suupermaarkeetii kan deemanii fi suupermaarkeeticha keessatti kan argaman oomishaalee suupermaarkeetii jedhamu ni danda'u. Fayidaan oomishaalee suupermaarkeetii maali?

Beeksisa jechuun wanta haaraa karaa miidiyaatiin ta'uu danda'a fi wanta haaraa gurra namaa yookaan namni tokko oomisha ofii beeksifachuuf kan karaalee miidiyaa gara garaatiin beeksisaniin 'Beeksisa' jechuu dandeenya. Beeksisoonni kunniin yeroo baay'ee kara kamiin beeksifamu?

Geejjibaa fi Konkolaataa Geejjiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo deemuu yoo ta'u, konkolaataa kan jennuun immoo fe'umsa yookaan meeshaalee irratti fe'anii iddoo tokkoo gara iddoo tokkoo sochoosuu akkasumas namoonni iddoo garaagaraatti socho'uuf kan itti tajaajilaman konkolaataa jedhamu. Faayidaan konkolaataa maali?

Geejiba turizimii fi immigireeshinii Geejiba jechuun iddoo tokkoo gara iddoo biroo socho'uu yoo ta'u, turizimii jechuun waa daawwachuuf waanta nama hawwatu, nama bohaarsu dawwachuuf iddoo tokkoo gara iddoo biraatti socho'uu yoo ta'u, immigireeshinii jechuun iddoo tokkoo gara iddoo yookaan biyya birootti baqachuu. Fayidaan turizimii maali?

Kuduraalee fi muduraalee jechuun wantoota faca'anii yookan immoo qonna booda kan argamuu fi firiinsaa baay'ee babbareedoo fi wantoota dhala namaatif barbaachisaa ta'anii kuduraaalee fi muduraalee jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf raafuu gaafa fudhanne gosa kuduraaleef muduraalee jalatti ramadama. Faayidaan kuduraalee fi muduraalee maali?

Manaa fi mana jireenyaa Mana jechuun kan ijaarramee fi akkasumas waantota garaagaraatiif kan oolu jechuu yoo ta'u, mana jireenyaa jechuun manneen namoonni yeroo dheeraadhaaf keessa jiraataniin mana jireenyaa jechuu ni dandeenya. Fayidaan manaa maali?

Arkiteekcharii jechuun gochawwan gara garaa iddoo seena qabeessa akkasumas iddoo wanni tokko bocamee itti argamu jechuu yoo ta'u, ijaarsa jechuun adeemsa yookaan haala namni tokko waanta tokko ittiin ijaaruun ijaarsa jechuu ni dandeenya. Faayidaan ijaarsaa maali?

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota jechuun kanneen wantoota barreeffama of irraa qabanii fi kanneen ilmi namaa irraa dubbisee waa hubachuu danda'uu dha. Gaazexaawwan jechuunis akkuma kitaabotaa, kanneen suuraawwan garaagaraa, barreeffama adda addaa of irraa ta'ee kan dhala namaatiif beekumsa laatuu dha. Faayidaan kitaabaa dhala namaatiif maali?

Muuziqaa jechuun wanta nama bohaarsu, wanta nama bashannansiisu akkasumas wanta seenaa adda addaa of keessaa qabuu fi kan dhalli namaa ittiin bohaaruuf itti fayyadamudha. Faayidaan muuziqaa maali?

Qonna jechuun; adeemsa namni tokko lafa ittin qootee bilcheesse akkasumas, firii irraa facaase midhannis ta'e wantoota garagaraa irraa haammattee irraa galfatuun qonna jechuu ni dandeenya. Faayidaan qonna maali?

Miidiyaa hawaasaa jechuun kan hawaasa tokko bakka bu'u, akkasumas waantota duudhaalee fi beekumsa ogeeyyii akkasumas waantota garaagaraa kan oduus dabalatee uummataaf gabaasuun miidiyaalee hawaasaa jechuu ni dandeenya. Fayidaan miidiyaalee hawaasaa maali?

Rifeensa jechuun kan qaama namaa irratti uumamaan argamuu fi kan bifti isaa gurraacha'ee argamu, akkasumas yeroo baay'ee qaama namaa gara olii mataa irrattis kan argamudha. Faayidaan rifeensaa maali?